Meeshaan waxa yaallo kabo oo miis saaran miiska midabkiisu waa caddaan kabahana waa madow

Niman iyo naago naag taagan gacanta ku wadato ma karoofan

Waa arday iskoollay ah oo isugu jira gabdho iyo wiilal wiilasha waxay wataan shaatiya caddaan surwaalo gabdhaha waxay wataan abaayada iyo xijaabo buluug ah

Waxaa ii muuqda laba gabdhood oo wata ookiyaalo gabadha u horeyse waxay wadataa dher madow gabadha kale waxay wadataa dhar dab iyo burruug ah gadaal waxaa ka xigo wiilal iyo gabdho

Waa qalimaan iyo buugaag meel saaran buugagta midabkooda waa cadaan qalimaantana cagaar madow buluug iyo gaduud iyo jaale iyo fiyoole

Waa suuq lagu iibiyo doorooyinka waxa ay ku jiraan shabaq waxaa kaloo ii muuqda dukaan ka jiingada waa buluug

Qol yaalo fadhi fadhiga mideb kiisu waa buluug

Waa jiko loo sameeyay farmaajo waxa ay ka kooban tahay saddex qayb midabkeedu waa caddays cadaan waana jiko

Qol dhexdiisa yahay cadaan geesiisan yihiin cadaan waxaa dhex yaalla shano cadaan ah iyo armadjo midabkeedu yahay madow

Waa fadhi ku juro qol iyo miis kiisa fadhiyo miiskisa fadhiga midabkiisa waa garijo iyo cadan miiskana waa sidoo kaleeto roogisana waa cadees iyo gaduud

Naag ku fadhiso kursi naagta waxa gacanta ku heysaa buug waxa ag yaallo caag caafi waxay wadataa taraaxad gaduud iyo cafaayad madow

Waa naag meel fadhido warqad ayay fiirinaysaa qalin ay haysaa taroxad midooday ayay qabtaa iyo cabaayad qaxooy ah miis ayaa horyaalo iyo biya cafi

Waa niman iyo naago meel fadhiyaan xaflad kuraas ayey ku fadhiyaan naagta usaareyso waxay qabtaa taracad caddaan computer ay hayaan

Nin ku jiro xafiiskiisa kursiguu ku fadhiyo waa madow waxaa ag yaallo makaroofan iyo moobeelal caafi iyo buugaag sanduuqa xafiiska waxa ag suran calanka somalia

Niman aada u fara badan oo ku fadhiyo kuraas nimanka waxaa hor yaalo miisaas waxaa u saaran taleefanno caafi maadka ugu soo shaati daan

Waxaa ii muuqdaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamza cabdi barre iyo adan madoobe iyo laba nin oo kale waxa ayna wataan suudaan midabkoodu yahay buluug

Waa rooti farabadan oo is dulsar saaran midabkiisa yahay jaallo waana la iibinayaa

Sedax niin oo tagan meel oo farsama yaqaan ah mid woxoo wataa shari cadan sulwal gaduud iyo koofi cad cadan ah shati cagaran labana wexey wataan funana cadan iyo surwalo isku eg eg

Nin taagan gacanta ku haayo makaroofanyaal fara badan wuxuu wataa ookiyaalo madow shaati cadaan io suud Burundi ah makarofanada waa madow

Qol yaalo miis qado miiskaas kuraas wato miisadaha midabkiisa waa cadaan waxaa saaran sharaab midabkeedana waa ay fiicantahay

Pompelo ku jiro shaati iyo surwaal boomlaha midabkiisu waa caddaan shaatiga waa madow si walku wacdaan

Nin fadhiyo kursi ku fadhiyo wuxuu wata oo ku yaalla iyo sarwaan madowga kaba buud ee u qabaan

Ayay muuqda garoon lagu dheelayay kubadda cagta fanaanado od ah qaar ayaa wata qaarka kalena waxay wataan faraadado caddaysi iyo agaar-xigeen ah waxaana daawanaya taageero

Waxaa ii muuqda dhiil midabkeedu yahay qaxwi waxaa ag yaalla hal mooyo waxay dul saaran yihiin miis caddaan

Waxaa ii muuqda wiil taagan oo makarafoon gacanta khamiis caddaan qabo cimaamada cadaan oo dad u qudbeynaayo

Baabuuro badan maraayo laami baabuurka waa baabuur waaweyn oo ina taree ah midabkooduna waa gaduud iyo madow baluug caddaan jaalle oranjo

Waa bambalo waa ku jiro ka tiinad boombalaha midadkiisu waa madow ka teenada waa dahabi i oo jaalo

Miisas oo midabkooda yahay cadaan waxaa saaran saxmiin miiska waxaa saaran cabitaan iyo galaas cabitaan ku jiro qaado ku dhex jirto cabitaanka midabkiisa waa canbo.

Nin oo wato raato haddana sulaan muduhu ah oo dul taagan sabuurad madow ah wuxuu gacanta ku wata jeesto cadaan ah

Waa miis waxaa saaran cabitaan ku jiraan dhalo midabkiisa cabitaanka waa guduud jaalo

Waa dhalo ku jurta shukulaato mideb kiisu waa kafee

Waa carwo leh labo baraafuun saabuun iyo carfis yaal iyo shaanbooyin saliid ayu shoobin yaal.

Waa roseeto midabkeedii yahay guduud waxay ku jirtaa saddex caagad dhulka waa roog cagaar

Waxaa ii muuqda guryo waxaa ku yaalla masaajid oo leh minnaarad aada u dheer guryaha midafkoodu waa madow

Waa arday meel fadhiyaan isugu jira gabdhiyo wiilal wiilasha waxay wataan shaatiya caddaysiwaale cadaan gabdhaha waxay wataan xijaabo jaalo cabaayado jaalo yaxyaabo cadaan

Waa miis wayn oo kuraasman kuwareegsan tahay waxaa saaran maro buluug ah iyo maro cadeys ah, tiish bac kujiro iyo galaas tiish kujiro, qaadooyin, fargeento, moos iyo kajab.

Waa mutulel cadaan waxaa yaalo cagado fara badan oo ku jiro catar dhulka waa munthuleel cadaan

Waa beer kuyaalo geedo iyo tiitiin waa geed baxaayo.

Waa boonbalo iyo shaati. Boonbaluhu waa cadaan, shaatigu waa madow iyo buluug.

Waa xafiis waxaa fadhiya niman waxay wataan suudaan computer iyo warqado ayaa horyaalo

Waxaa ii muuqda meel xeeb ah oo qashin yaalo waxaa hagaajinayaa dad farabadan oo isugu jiro niman iyo naago u hayno wataan jaakad jaalle ah

Waa meel makhaayad ah oo lagu caweeyo maqaayadda korkeeda waxaa saaran nin waxaa ku hoos yaalla geed weyn

Waa naago meel isku imaaday waxa ay wataan cabayado xijaabo ciidamadooda kalaradoodumadow binki indhoshareer ayay qabtaa

Dhagax meel yaallo ku jiro ubax iyo geedada dheer ubaxa keligiisu waa cagaar iyo caddaan

Niman oo badan oo fadhiyo maro cadaan miiska waxaa saaran qaliman iyo buugaag caag caafiya moobeelal midka soo horeeyo waxuu wataa suud baluug shaati cadaan garabaati baluug.

Waa sariir waxaa saaran go a geesaha ku yaallo laba koodiin midabkoodii hay madow darbiga waa cadaan

Waa nin farsamo yaqaan baro ayuu tumayaa wajiga waxaa ugu jiro madow shati guduud ayuu qabaa ayuu gacanta ku haystaa

Naag oo heeso cunugeeda waxaa ag.yaalo weel caano ku jiraan

Waa khamiis gacmo gaab midabkiisii yahay cadays waxa uu furan yahay meel carwo ah oo dhar lagu iibiyo

Waa wado waxaa maraayo nin iyo naag ninka wuxuu wataa fanaanad sural madow bac ayuu gacanta ku wata

Waxaa ii muuqday saddex wiil iyo saddex gabdhood oo guraya qashin iyo dhagaxaan meesha yaalo

Waa laami waxaa maraayo bajaaj midabkeedu yahay guduud gaari cadaan laamiga midabkiisa madow

Waa naag meel fadhiso harqaan ku shaqeyneyso midabkiisuyahay caddaan xijaabka iyo cabbayada ay qabtay wacday

Waxaa ii muuqda miis ay saaran yihiin saddexda jubaland maraq laba koob oo ku jiraan tiish iyo qaadda iyo fargeeto

Nin gaari gacan le ah waxaa saaran gaariga qumbe mardaaf iyo tubadii lugu cabaayay ninku waxuu wataa fanaanad buluug ah iyo jaakad gaduud iyo buluug ah.

Waa kabo midabkoodu yahay cadees iyo kafee iyo madow midna cad iyo madow

Waa nin boolis ah wata koofi cagaar shaati cagaar mekarofan ayuu hayaa timahana way u deysan yihiin

Waa suuq waxaa lagu iibinayaa alaabaha ilmaha ku ciyaaraan nin ayaa gadaaya wata fanaanad madow cadaan isku jiro

Waa meel ay yaalaan maraq, ansalaato, liin dhanaan iyo cabitaan, galaas, moos iyo rooti.

Waa bombalo midabkiisu yahay cadaan waxaa ku jira shaati midabkiisu yahay buluug caddaan darbiga oo cadaa

Waa duur ku yaallaan geedo waaweyn beero iyo geedo kale oo waaweyn oo baxayo geedaha kalarkiisu waa cagaar

Waa ka tiiinad ka samaysan kuulal midabkeedu yihiin haddaan meesha ay saaran tahayna waa madow

Kii dhisaayey laamiga ama sameynaayay midabkiisu waa jaale iyo madow waxay saaran tahay laamiga.

Waxaa ii muuqda katin dul saaran suuf midabkiisi yahay caddaan iyo qalin dahabi ah

Waa afar baabuur oo waaweyn midabkoodu cad yahay waxaa ag jooga afar nin oo wataan shaatiyo cagaarka oo fiican

Gabdho arday dugsi sare ah oo fadhiyo fasalkooda waxaa agyaalo miis waxaa usaaran buug iyo qalin. Labo buug indho shareero iyo xijaab cadeys ah.

Waa meel wado ama meel banaan oo saaran lock wadada waxa tuuran niman iyo naago aad u badan oo wato calanka somalia

Waa bombale cadaan waxaa suran saako midabkeedu yahay madow qaxwi waana carwo meesha

Waa dhiisha caanaha lagu shubo midabkeedu yahay madow waxaa ogyahay baketi caano ku jiraan oo cadaan ah

Waa meel weyn oo ku yaalo geedo dhulkiisa waa inter log waxaa ku yaalo geedo dhaar dheer

Waxaa ii muuqda waddo laami ah oo la sameynayo laamiga waxaa la miranayaa wax madow waxaan horsocday baabuur geesahana waxaa ka xigo dad dy

Waa qol waxaa yaalo sariir midabkiis yahay qaxwi waxaa saaran barkima oo ka kooban labo

Meshaan waxaa yaalo labo biib oo caano booro ah mid weyn iyo mid yar

Waxaa ii muuqday isku joog dhar ah oo suran derbi waxayna kala yihiin fanaanad iyo surwaal ka midabkiisu waa caddaan iyo madow fanaanadana waa caddaan iyo madow

Waa supermarket waxaa lagu iibinayaa caagado midabkoodu yahay guduud jaallo

Waa bacwayne madow ah meel saaran kursi ah waxaa kudhagan ubaxyo gaduud, garbasaartiisa waa gariije.

Saxan cadaan ah oo saaran jikin io jibsi ansalaato jaak kaarooto banbanooni qajar niinays oo binki ah

Waa miis saaran labo saxan labo cabitaan. Saxamanka waxaa kujiro mid malaay oo buskeeti ah iyo muufo midna waxaa saaran bariis oo gaduudan oo kor kasaaran karooto, basal iyo banbanooni. Cabitaan cambo iyo cabitaan seytuun.

Waa barfunyo oo mel saran kujiro dhalo mid waa cadan madow io jale midna waa binki mesha ey saranyahin waa miis oo dhagax ah

Miis saaran sadex sinxi mid waxasaaranbariis dhanaca waxa saaranatalata saxana waa hilibkii saxan waxasaaran liintii

Waa arday wax baranayaan waxay wataan shaati cadaan shaatiyo jaalo surwaal cadaan wiil ayaa taagan oo boorso wata

Waa dukaan lagu iibinaayo rootiyaal oo midabkoodii hay jaallo bacay ku jiraan way dulsar saaran yihiin

Waa ciyartoon oo jooga garonkkoodamidabkisu waa cagar cayartoyda wexeey wadataa funano jalo iyo garijo ah bumo sidoo kale jarijo eh

Waa makaroofan lagu xariiriyo samecadyaha makaroofanka wuxu saaranyahay meel cadees midabkiisuna makaroofan ka waa madow

Waa shirkadda soo saarto caagadaha loo yaqaano biyaha caafiga waxaa ii muuqda furar buluug caadado biyo ku jiraan

Ah waa dad aada u badan oo taagan meel waddo ah iskugu jiro niman iyo naago naagta ugu soo horreyso waxay wadataako madow ah iyo xijaab caddaan ah

Waa hool waxaa yaalo kuraasman iyo miisas. Miiska waxaa saaran qaadooyin, tiish, moos iyo galaas tiish kujiro iyo caago caafi ah.

Waa qol waxaa yaallo sariir waxaa dul saaran geesaha ka yaalo komidiin ta midabkiisii yahay qaxo

Waa pharmacy yaalo daawo waxaa hortiisa taagan nin dhalin yaro ah

Waa laami waxaa xaqayo islaamo wataan iskoobbooyin xijaabo ayey qabaan iyo cabaayado oo midamadooda kala yihiin caddeysi qaxwi madow

Waa waddo waxaa ka dambeeya guri la dhisaayo oo dedansan ayaa ka dambeeya y nin ayaa maraayo loo wiil ayaa taagan

Waa dhega-dhago saddexdaba ah midabkoodu waa dahabi meesha ay sahran yihiin waa caddaan

Waa gabdho meel fadhiyaan waxay wataan xijaabo madow tijaabo buluug kuraas ayey ku fadhi

Waa maqaayad waxaa ii muuqdo geedo cagaaran dhulka waa qaxwi bka maqaayadda waa qaxwi

Waa baradho duban ama la kariyay ku jirto weel ama digsi baradhada midabkeeduna waa jaalle iyo gaduud is ku lab ah

Waa banbalo waxaa ku jira saakooyin midabkooda ka kooban yahay madow cadaadis bombale kiisa waa caddaan

Waa caruur yaryar ah waxa ay ku ciyaarayaan guriga hortiisa waxa ay qabaan buumayaal gaduud ah iyo garamaatiyaal cadaan ah

Waxaa ii muuqda qol ayaaalaan kuraas miisaas armaajooyin waxaanu ku xiran daahyo midabkoodu yahay jaalle

waxaa ii mooqdo dadka kooxU fadhiya oo wax isla akhrinaya

Waa niman meel fadhiyaan kuraas ku fadhiyaan midabkooda yihiin cid cid waxay wataan shaatiyo fikisheeriyo oday ninka u horreeya bidaar ayuu leeyahay

Waa miis saaran sahan iyo kurbin kurbinta waxaa ku jiro Bun oo la duway qaando saxan kale waxa ku jiro canbuulo oo gaduudan qamadi ah

Waa saaka iyo garbisaar saakadu waxay saaran tahay meel caddaan ah midabkeedana waa jaalle

Waa ilmo joogo dugsi waxay wataan oo dhabta usaaran looxyo. Midka usoo horeeyo waxuu wataa fanaanad gaduud iyo macawis madow.

Waa niman ciidan oo ah boolis oo wataan dhar caddeys ah waxaa ka dambeeyo niman ka ciidan oo militari ah

Waa boonbale ugu jiro surwaal boonbalaha midabkiisu waa caddaan surwaal ka midabkiisu waa madow meeshuu taaganyahayna waa cadees mutuleel ah

Waa ciyaartoy dhee leyso banooni seddax ka mid ah waxey wataan garamo cadaan ah iyo buumo madow

Waa moobeel taash shan kaamiroola ah iyo hal toosh moobeelka waa moobeel wayn oo qurux badan oo lagu isticmaalaayay qalin lagu isticmaalaayay midabkiisa waa madow.

Waa carwo waxa yaalo saakooyin farabadan midabkoodu yihiin madow waana tukaan

Waa nin farshaxan yaqaano sabuurad ayuu wax ku qorayaa koofe ayuu qabaa galabsi ayaa u jira gacmaha shati madow ayuu qabaan

Waa baal ay ku samaysanayaan indhaha naagaha wuxuu ku jiraan baakad cadaan ah ayaga kalirkooduna waa madow

Waa laba nin oo shiikh ah ku fadhiyo kursi ama fadhi niminka labadoodiba waxey wataan qamiisas iyo camaamdo iyo koofi Minbigoda waa cadaan iyo madoow Gareed iyo madow

Waa armaajo weyn lix albaab ah armaajada waxay leedahay afar albaab caadi ah io muraayad cadiinkeeda io sareexadeeda oo gooni ah midabkeeduna waa cadis

Waa niman aad u fara badan oo meel fadhiyo ninka u soo horeeeyo wuxu wataa shaaati caddaan iyo suud madow maari ah midabkiisu na waa baroon

Waxaa ii muuqda geed ay hoos fadhiyaan niman iyo naago naagaha waxay wataan indhas reer geed ka midabkiisu waa cagaar waana waana geed moos

Waa niman aad u faro badan yar iyo wayn. Nimka ugu soo horeeyo waxuu wataa fanaanad madow garbaheeda iyo kuleetigeeda cadaan yahay. Surwaal madow iyo cadeys ah.

Waa kabo ee beer meel caddaan saaran kabaha midabkooda waa madow qurux badan kuul dahbi ahna ku dhugan

Miis oo wata lix kursi miiska clairkiisu waa caddaan iyo madow isku jiro kuraastana waa gaduud waxaana iska leh nin

Waa sariir lagu qaado dadka xanuunsan iyo baaskiilo lagu qaado dadka curyaanka way is-dil sarsaaran yihiin

Waa fadhi labo nooc ah cagaar iyo gaduud meelna waa baluug een gaduud fadlans macan

Waa saxan caddaan waxaa saaran baradho iyo khudaar guduud saxan kala kiisa waa caddaan

Meel oo duur ah oo ku yaallo geedo waxa ku jiro cagaf cagaf ,cagaf cagaf ka midabkiisu waa jaalle

Waxaa ii muuqda boom bal haddana waxaana loo geliyay surwer midabkiisu yahay cadays hoosna lastiig ka ah korna lastiig ka ah

Waa suuq waxa ii muuqda baabuur weyn oo dejinayo raashin iyo labo mooto oo feecon

Waa shukulaato kujirto dhalo. Daboolkeedu waa cadaan kalarkeedu waa kafay. Xaanshida kudhagan waa cadaan.

Waxaa ii muuqdaa laba gabdhood waxayna wataan go'o iyo dirac

Waa burjiko waxaa ku jirta dhuxul midabkeedu yahay madow burjukada midabkeeda waa cadday madow

Niman badan oo kufadhiyaan kuraasman waxaa horyaala miis waxaa saaran caafi buluug ah waxaa agyaalo ubaxyo iyo calanka soomaaliya.

Boonbalo seddex xabo ah waxaa kujiro saakooyin bacwayne ah. Boonbaluhu waa cadaan, saakooyinku waa cagaar iyo cadaan oo shaati gaduudan wato.

Waa shaar oo saaran miis caddaan midabkiisa yahay shaatiga jaalo caddaan kartoon madow ayaa ku dhagan

Nin ku fadhiyo kursi wuxuu wataa rata caddaalad madowga koofid madowga saacad jaalle ah yaallo iyo macawis sabar ah oo cadaanna

Waa baabuurtii simeysay lamiga mideb koodu yihiin cadaan, madow iyo guduud

Waa qol waxaa yaalla sariir waxaa saaran go sariirta midabkeedu waa madow

Waa khamiis gacanta lagu haayo labo kalar waaye cad iyo beer midabkiisa waa khamiis

Waa niman waxay fadhiyaan xaflad waxaa ii muuqda nin wata sucid madow midabkiisa waa baroon

Naag cunug jilbaha u saaran naagta waxay wadataa xijaab buluug ah iyo cabaayadiis cunuga wuxu wataa funaanad cad iyo buluug iyo madow ah

Waxaa i mooda sariir nafar iyo bar ah oo midabkeedu yahay madow go-aan waa buluug iyo caddaan waxaa darbi ku tirsan joodari aan mara saarneyn oo cad

Waxaa ii muuqdo katiin midabkiis yahay dahabi meesha uu yaallo waa madow

Waa qal dan waxaa yaalo miisaas kuraas kuraasta way cadaan leer ayaa ka ifaayo darbiga wacdaan

Waa gabar waxay wadataa saako madow iyo xijaab qaxwi ah iyo xijaab yar oo cadaan ah. Waxay gacanta kuheysaa buraashad oo ah saliid madax.

Shaati baluug ah jaakadiisa gariije ah garabaati giisa gaduud ah wuxuu wataa surwaal jaamis gaduud ah.

Waa caleemo ubax dhaadheer midabkiisii hay-addahaan meesha uu saaran yahay waa maro cadaan

Waa boonbale midabkiisi yahay madow waxaa ku jiro ka tiinad midabkeedii hay dahabi

Waxaa ii muuqda saddex koob oo sharax lagu xabo iyo tarmuud shaaha iyo dabqaad iyo qaadooyin

Waa kabo ka kooban saddex kabood oo midabkooda kala duwan yahay suman ayay leeyihiin

Waa niman iyo naago ninka usoo horeyo wuxuu wataa surwaal madow ah iyo kabo madow ah

Waa saxan cadaan oo saaran meel madow. Saxanka waxaa kujiro shawaarmo, jibsi iyo kajab. Shawaarmo waa gaduud, saxanku waa cadaan, jibsigu waa jaale.

Waa khamiis midabkiisu yahay caddaan qaxwi wuxuu yaalaa mutuel caddaan

Waa qol ka waa mutuel darbiyada waa caddaan daaqadaha way furan yihiin qolka waa caddaan iyo cad

Waa guri dhisme ka socda waxaa dul saaran biro madow oo fara badan waxaa jooga ilmo farabadan iyo niman waaweyn guryo ayaa ka dambeeya

Waxaa ii muuqda guri dabaq ah midabkiisu waa jaalle iyo caddaan waxaana ku wareegsan darbi waxaana ka baxaya ubax

Waxaa i muuqda niman fara badan waxa ayna fadhiyaan muturel wayna kado loobaan qaarna way taagtaagan yihiin qaar waxa ay wataan fanaanado qaarna waxay wataa khamiisyo iyo cimaamado

Waxaa ii muuqda armaajo midabkeedu yahay haddeys teen waxaana ku dhex jira dhalo caddaan ah

Waa bakeeri lagu hayo gacanta waxaa ku jiro shaah midabkiisu yahay qaxwi

Waa saxan ku jirto baasto baastadarkeedu waa jaallo baastada waxaa dul saareen danbanooni basal iyo kaaroto basbaas

Waxaa ii muuqda nin iyo laba gabdhood ninka waxa uu cabirayaa dhar ka khamiis ayuu qabaa qaxooy ah labada gabdhood waxay qabaan yado iyo indha shareero madow ah

Waa dukaan waxaa lagu iibinayaa kabo midabkooda ka kooban yahay madow caddaan waana mar ganacsi

Waa baaskiil yaalo meel banan mideb kiisu waa madow

Waa meel bannaan waxaa marayo saddex geel waxaa ka dambeeya biyo qorraxda ayaa sii dhacaysa

Doon looga soo saaray badda doonta midabkeedu waa cagaar iyo cadaan waxaa ku xiran calanka soomaaliya waxaa wado nin shati madow ah qabo

Waa wiilal yar yar oo ku jira masaajid oo fadhiyaan waxay wataan fanaanado jaalo blue surwal wado fanaanad cadaan

Niman iyo naago oo fara badan isku dhex jira ah midka u soo horeeyo waxuu wataa shaati iyo ookiyaalo shaatiga midabkiisa waa cadaan.

Waa jiko waxaa yaala kushiin wax lagu karsado midabka waa cadayn waa qaxoow iyo madow

Meeshaan waa Shir kada la dhigto lacagta albaab keedu waa madow

Waa jaakad midabkiisu waa madow waxaa gacanta kuhayo nin.

Tufaax badan oo saaran meel miis kor kiisa ah

Waa dabaqyo aada u dhaadheer iyo kuwo yaryar oo midabbadoodu yihiin cadays iyo kuwa dhismo ku socoto oo ka dambeeyo

Waa baabuur oo laamiga dhexeysa taagan oo buurta midabkooda waa madow sidoo kale laamiga bartankiisa waxaa ku dhagan waraaqada yaryar oo madow yacdaan iska jir ah

Waxaa ii muuqda master card ay leedahay salaam bangi

Waxaa yaalo qalabka lagu isticmaali jiimka ah oo ka kooban gacmaha iyo lugaha isticmaali kara dumar iyo ragba

Waxaa ii muuqda boor ay ku qoran tahay beerta banaadir boorka midabkiisu waa cagaar haddaan iyo jaalo qoraalkan waxa uu ku qoran yahay caddaan

Waa ii muuqdo shaar midabkiisu yahay caddaan iyo dambas oo gacma dheere ah waxa uuna saaran yahay boonbale

Meeshaas waxa marayo bajaaj ay saaran yihiin labo gabdhood oo xijaabo buluug ah qabo

Ii muuqda qol ay yaalaan fadhi iyo miis yar oo looga hala saarto fadhiga midabkiisu waa buluu gray iyo nacyo kale

Waa ii muuqda gabdho farabadan oo taagan leen waxa ayna wataan ti caddaan ah iyo dira caddaan ah qaarna waxay wataan calan buluug ah

Waa musqul midabkeedu yahay caddaan dhulka waa mataleel madow

Nimin aad u fara badan ku fadhiyo kursi niminka waxey wataan suudad iyo okiyaalo miiska waxa ku fidsan maro baluug ah waxaa saran miidka cagag cafiyo ah iyo laptopyo iyo buug yaalo

Waxaa ii muuqda niman fadhiyaan howl ku fadhiyaan kuraas guduud ah waxay qaban shaatiyaal suudaan midabkoodu yahay cadaan ka

Waa sawir xayeysiis waxaa ii muuqda makiinad wax lagu shiido sida cabitaannada waxaa ag yaalo weerar yar midabkeedu waa caddaan background waa buluug

Waa miis qurux badan wuxuu horyaalla kuraas miiska kor xukun yahay madow hoosna wuxuu kaga hayay caddaan waxaa dul saaran cunto farabadan

Waa maqaayad waxaa ii muuqda kuraas miisaas geedo cagaaran ayaa ka baxaayo dhulka waa mataleyn qaxwi bad ayaa ka dambeysa

Meel saaran dhago dhago oo aad u dhaadheer meeshay saaranyihiin dhagaha waa madow dhago dhagahana midabkoodu waa dahabi

Waa qool ku wareegsan dahman dahmada waa laba nuuc saran cadan iyo madoow qolkey ku xiran yahiin waa cadees

Sawirkan waxaa ka muuqda qol ay ku jiraan miis iyo kuraas daaqadaha midabkooduna waa bluug waana daaqado dhalo ah oo is furayo

Waxa ii muuqda labo maamuxa wadataa gaarigacan mamada kalana iskubo mamadu is goobaha wadato shareer iyo tijaab madow ah mamada kalana xijaab cagaar ah

Ayo muuqda wiilal soomaaliyeed oo dheelay basketball mid wuxuu wataa fanaanad cagaar ah midna fanaanad buluugga refrigan wuxuu wataa isku joog madowaa waxa uuna wataa reer vriiga firimbi waxaana daawanaya taageero

Waa arday taagtaagan oo dugsi dhexe oo wataan dhar jaalo waxaa ka dambeeya geeda caga saf ayay ku jiraan

Waa gabar baranayso caafimaad waxay wadataa xijaab wayn iyo xijaab yar cadaan ah gabadha ay gacanta kaduubayso dharkeedu waa xijaab cadeys tiq ah iyo cabaayadiisa waxay kufadhisaa kursi jaale ah.

Waa hilib dooro oo ku jiro cadaan midabka hilibka waa madow jaallo guduud

Waa gabar socoto waxay aruurineysaa xaabo waxay wadaa qoryo waxay wadataa xijaab buluug ah iyo saako gaduud iyo jaale ah.

Waa carwo waxa ay muuqda khamiisyo suudaan suud ka midabkiisa waa madow khamiisyada midabkoodu waa cadays cadaan

Waxaa ii muuqda sawir xayeysiis waxaa kaloo ii muuqda laba koob oo ku jiraan cabitaan oo ah caddays iyo guduu baagaroonka ka dambeeya waa buluug

Waa barxad dhulka waxaa yaalo rog cagaar ka waana maqaayad waxaa ka dambeeyo dabaq dheer iyo guryo kale

Niman ku jiro masaajid ama fadhiyo masaajid ka masaajidka roogiisu waa cagaar ninka ugu soo horreeyo wuxuu wataa shati cadaan ah

Waxaa ii muuqdo liin ku jirto weel kalarka liinta waxa uu ka kooban yahay jaalle cagaar

Waxaa ii muuqda bad waxaa joogo maraakiib waxaa saaran kunteedhar midabbadooda kala yihiin guduud buluug jaalo

Waxaa ii muuqda afar burbuun laba midabkoodu waa midow midna waa caddaan mid kalana waa dambas

Moobeelal saddex kamirayaal ah iyo toosh moobeelka waa ee tuban iyo shan midab kiisu waa madow iyo jaale baluug biyoole iyo kartoomahoda

Sariir oo saaran joodari sariir ta wareegeda waa cadaan

Waxaa ii mooda gabar wadato xariga wax lagu talo waxa ayna qabtaa xijaab cad xijaab gaduudan xijaab madow iyo galoofis cad de

Miss saran qandhooyin hindiyo barqalin miiska khilaafkiisa waa caddaan warqalintu waa madoobe qaanday waa madow

Niman kuraas ku fadhiya waxa aada jecle miis waxaa u saaran moobeel biya cafi dadka u soo horay wuxuu wataa shar madow

Waa niman naago meel fadhiyaan miis caddee horyaalo saareysay waxay wada taaxjaab madow ninka u horreeya shaati cadaan shaatijaallo darbiga ka dambeeya waa qaxwi iyo caddaan

Waa masaajid waxaa jooga dad farabadan oo haystaan warqado waxay wataan dhar khamiisyo jaalle ah shaati cadaan

Waa qol leh hal daaqad qol kasta waxay leeyihiin daaqada way furan tahay darbigiisuna waa cadaan

Waxaa ii muuqda nuuna cereal oo ah nafaqada la siiyo carruurta yaryar waxa ayna ku jirtaaga gasacad

Waxaa ii muuqda nin wato dharka lagu shaqeeyo oo isku joog surwaalka iyo jaakada isku talanyihiin oo buluuga waxa uuna xirayaa wax u eg solar waxaana hortiisa ka muuqda gedo cagaaran

Waa shaambadii lagu dhaqanaayay dharka shaambada waxay ku jirtaa caag caddaan ah shaambada midabkeedu waa jaallle waxay kor saarantahay kartoon weyn

Waa boonbalooyin waxaa kujiro saakooyin. Boonbaluhu waa cadeys, saakooyinku waa nacnackuleel, madow iyo cadaan.

Waa caadado midabkoodu yahay jaallo waxaa ku sawiran babaay furka caagadaha waa caddaan

Waxaa ii muuqda baabuur u eega cagaf cagaf midabkiisuna waa jaalo geesahana waxaa kaga dhigaan nalal

Meeshaan waxaa saaran kabo oo sadex kabad ah midabkoodi yahay madow jaalo

Dukaan ama market lagu gado ubax iyo maacuun nooc walba ah ubaxyada waxay ka kooban yihiin madow cagaar jaallo gudu byo weerar badan

Nin ku fadhiya kursi waxaa ajaalo cabitaan midabkiisu waa jaalo ninka waxaa ka dambeeyo ri lalisayo

Waxa ay muuqdaa jiko leh qaanadooyin guduudana geesaha waxa saaran mutureel cad hoostana matureel dambas ah

Hooseto aada u dhalaaleyso oo dabeelkeedu yahay cadaan ama jabuuti mid kalena waa qaxo iyo jaallo

Waa canjeero midabkeedu ka kooban yahay madow jaallo waxa ay saaran tahay warq caddaan

Meeshaan wajiin waa meel lagu caalamiinteeyo waxaa yaalo qalabka lagu aalamiiteeyo waxaana joogo nin aalamiinteynayo

Waxaa ii muuqday guri cusub albaabadiisu waa qadood waxaa xag yaalo kuraas qalin ah kor waxaa ku xiran murwaaxdo

Waa niman masaajid fadhiyo ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa qamiis gareeje ah.

Meeshaan waa lami d ah waxaa maro xaqiiqooyin xaqiiqda madow hariiq waa caddaan waxaana taagan nin oo samaynaya laamiga

Boonbale oo ku jira surwaal boonbalaha midabkiisuna waa cadaan surwaalka midabkiisu waa cagaar biyo biyo ah wuxuu leeyahy xeerar

Waxaa ii muuqda gurigad ah qolka waxaa ku jira nin oday ah oo wato os fannaanadkoofi cimaamad iyo kitaab quraana gacanta ku haysto gadaalna waxaa ka xiga muraayad iyo marwaxad

Waa soonka lagu xirto dhabarka qof ayaa ku xirtay dhabarka kanarkiisa soonka waa madow qofka midabkiis waa cadaan background wacdaan

Waxaa ii muuqda kol ay ku jiraan niman fara badan iyo dumar dumarkana waxa ay wataan indha shareer

Waa saddex nin waxaa ku fadhiyaan kuraas oo horyaalo miiska waxa dul saaran mara buluuga koob cadaan ah iyo shax kufe ah

Waa mool waxaa ka soo baxaayo laba wiil waxay wataan shaati cadaan surwaal madow laba gabdhood ee ka danbeyso oo cabaahido madoobe

Waxaa ii muuqda meel lagu gado fanaanadaha gacmo dheeraha ah qaar midabkooda waa dambas qaar waa buluug qaar waa cagaar xigeen

Waa miis waxaa saaran caadada farabadan midabkoodu ka leeyahay caddaan guduud

Waxaa i muuqda burushka korontada ku shaqeeya oo lagu adeysto

Waxaa ii muuqda gabdho dhulka fadhiyo iyo gabdho taagan oo fara badan waxayna wataan xijaabo kala duwan

Guri yaalo fadhi io miisas waxa ku wareegsan daah madow fadhiga midabkiisu waa cadeys miisaskiisa waa qaxwi wuxuu wataa daah cadeys ah

Waa niman tukanaayo salaad waxa ay wataan khamiisyo cadaan ciidamada guduud

Waa musqul waxay leedahay shawar ka dharkiisu yahay cadeys m darbigu waa caddaan hoos waa madow

Waa miisaas iyo kuraasooyin ee ku fadhiyaan dad badan miisaska waxaa u saaran biyo caafi kuraasta waxaa ku fadhiya dad badan

Waa guri dhismo ka socda oo ka sameysan buluketi dhulka waxaa yaalo dhagax aada u fara badan

Waa wiil loox cashar ku qoraayo muxuu wataa fanaanad guduud macwiis guduud waxaa ka dambeeya looxyo fara badan geesaa wacdaan

Waxaa ii muuqda suuq a joogo gaarayaal fara badan waxaa kaloo ii muuqda dabaqyaal farabadan midabkooda yihiin ciid

Waa gember lagu fariisto oo yalo jiko dhulka waa mutuneel xanilxanil ah gembarka midabkiisa waa jalo iyo gaduud casaan

Waa suuq waxaa lagu iibiyaa doorooyin shabaqa ay ku jiraan nin ayaa agfadhiyo fanaanad caqabo tendho ayaa ka dambeysa

Waa niman marayo meel banaan ah oo wato fanaanad caanka soomaaliya ah iyo surwaal calanka soomaaliya kofi calanka soomaaliya ah

Waxaa yaallo kuraas iyo miisas kuraasta waxaa ku fadhiya laba nin wuxuu horyaalo miis u saaran yahay iyo cafi mad ah

Baabuur weyn oo aragga dhis ah baabuurka wuxuu caro u daadinayaa meel bannaan ah baabuurka midabkiisu waa madow iyo caddaan

Waa hal guri ah oo albaabkiisu furanyahay waxaa kasoo baxayo gaari madow iyo mooto cadaan ah

Waa laami maraayo baabuur cadaan bajaaj jiinkad buluug ayaa geeska oo taalla oo bacweyne ah

Waa dukaan lagu iibiyo catarrada midabkooda waa dahabi ubax weyn oo cagaar ayaa geeska yaalo

Waa boonbalo waxaa kujiro katiin. Boonbaluhu waa madow katiinad kalarkeedu waa dahabi.

Waa meel dukaan oo loo gadaa diraacayo garabsaarka dhinacyada lagu gudo kala koodu waa madoobe cadaan gaduud yaalla garbasaaraddana waa jaalle iyo gaduud

Waxaa ii muuqda gabarto wadato dhar jaale oo wax qorayso

Miis maxme miiska midabkiisu waa qakhwe

Waa niman isugu jira odayaal iyo dhalinyaro waxay akhrinayaan kitaabka qur-aanka kuraas ayey ku fadhiyaan gabdho ayaa ka dambeeya

Waa arday io macalinkooda gabdha ugu soo horeyso waxay wadataa cabaayad io xijaab cadeys ah waxy gacanta ku hysaa qalin io buug waxaa kortaagan macalinka oo wata waraaq wuxa wataa shaati baluug ah surwaal cadeys ah

Waa niman aada u badan oo meel taagan oo fadhiso ninka ugu soo horreeyo wuxuu wataa raashin buluuga iyo iswaal madowga ninka ku xigana faato cadaan ah iyo macawis cadaan ah

Waxaa ii muuqdo masaajid ay fadhiyaan dad fara badan waxaana horay ka muuqda boor cagaaran dadna ayaa taagtaagan

Meeshaan waxaa yaalo mooto laba lugule ah oo midabkeedu yahay caddaan waxaa ka horeeyo gaari kale oo madow ah

Waa wiilal yar yar oo fadhiyaan meel oo wataan dharacdaan fanaanado cadaan

Waa sariir waxaa saaran go-karas midabkiisu yahay guduud madow sidoo kale waxaa saaran labo barkiin

Waa saxan waxaa kujiro soor cadaan ah iyo maraq jaale ah.

Waxaa ii muuqda guryo midabkoodii yihiin caddaan qaxwi xaq loo i muuqdo geed midabkiisa iyo cagaar bad ayaa ka dambeyso